Abin da wannan mutumin yake yi yana ba ma ƙasa ruwa ne ban ruwa kenan, Sannan kuma ya lura da wane irin ƙasa ne a wurin, ƙasar noma iri-iri ce akwai mai riƙe ruwa akwai mara riƙe ruwa, Kuma wadda take riƙe ruwa amma ba sosai ba, Ita mai riƙe ruwa ita ce irin ƙasar da take laka-laka ta fi kyau ta fi amfanuwa, Ga amfani irin na rani misali, Ana iya noman shinkafa a kanta ko kuma kayan marmari irin kayan lambu haka, Karas, Tumatur da sauransu, In ƙasar ba ta riƙe ruwa to an fi amfani da ita lokacin damuna, Kuma a cikin irinta ne ake shuka irin su dawa, masara, su gyaɗa, Idan kuma ƙasar takan riƙe ruwa ba a amfani da ita wurin noma irin su makani, doya dankali, Yana da kyau mutum ya kula wane irin ƙasa ne a gonarsa sannan kuma wane irin amfani zai iya sawa a wannan gonar? Lura da wannan yana da matuƙar amfani ko kuma kula da gona a lokacin da ya kamata ko kuma a lokacin da ya dace, Wannan shi ne abin da wannan mutum yake yi.

Tsintan tumatir, ko kuma tsintar iri, ko tsintar amfani, bayan an girbe. Wannan yana da matuƙar muhimmanci, a kowani amfanin ka shuka a gonanka ko kuma a kowane irin noma ka ke yi yana da kyau bayan ka yi girbi ko ka cire amfani, ka zaauna, ka waare amfanin wanda ya nuna da wanda bai nuna ba. Wanda yake da kyau da wanda bashi da kyau. Wanda yake da ƙwari da wanda bashi da ƙwari da sauransu. Yanzu wannan tumatur ne in ku ka kula ya zauna yana tsince tumatir ɗin, a kwandan kusa da shi yana du yana sa wanda ya nuna da kuma yake da lafiya ƙila kuma zai samu wani kwando ne a gefe zai dinga sa wanda bai nuna ba wanda be be ba wanda ko ba su da lafiya. Tumatir ɗin um kayan lambune wanda ƙwa ƙwari ko dabbobi suke yawan zuwa gurin domin su yi ɓanna a kan shi kama daga irin su tsuntsaye su ɓeraye kai har ma da macizai suna zuwa shan tumatir to a matsayinka na mai gona in ka ciro wannan amfani na ka, haƙƙin kane ka zauna ka ware masu kyau da marasa kyau, sannan ka ware wanda suka nuna da wanda basu nuna ba, saboda ka samu ingantancen amfani sannan ka samu amfani mai rai da lafiya wanda ba zai cutar da kai kuma ba zai cutar da wanda za ka sajar ma wa ba.

Masara, bayan an ciro masara daga gona ana tattara shi a guri ɗaya sannan kuma ana ware manya da Ƙanana, a wani lokaci kuma ana ɓare shi daga cikin goyon shi domin a ga yanayin girmansu,, sannan a ware mai ba hakora ko kuma wanda yake mai kwaya sosai, wannan shi ne hanyoyi mafi sauƙi da ake ware masara in kuka kalli wannan matan gas u guda biyu suna wari suna karkasasu to ko wani kasha irin shi daban, girmansu daban, kuma akwai yiwuwan ma ƙwayar cikin shi da kuma `ya`yan shi daban, to yin haka zai ba mutum mai gona dama domin ya tsince marar kyau daga cikin masu kyau, sannan kuma zai ba shi daman ya sa fara, yayi ma wasu farashi da ya kamata a daidai daidai da girman masaran da kuma daraja da kuma mutuncin masaran, wannan shi ne hanya mai sauki da ake bi wurin wurin ware masara bayan an girbe shi daga cikin gona ko kuma wurin bayan an ciro shi daga cikin gona.

Shigenlestis cuta ce da take faruwa saboda kwayar cutar shigenda. Alamominta su ne kamar haka: na farko zawo mai jini ko ruwa, yawanci mutum yana iya yin zawo akai-akai kuma ma a wasu lokutan yana ɗauke da jini. Na biyu akwai ciwo a ciki, ana jin raɗaɗin ciwo a cikin ciki, na uku akwai zazzaɓi mutum yana iya samun zazzaɓi mai zafi, na huɗu akwai tashin zuciya da amai. Mutum yana iya jin rashin jin daɗi a jiki kuma yana iya yin amai, na biyar daga cikin alamominta shi ne rashin ƙarfi saboda rashin ruwa a jiki. Mutum yana iya jin kasala da rashin kuzari. Yadda ake kula da ciwon da kuma magance shi. Na farko akwai shan ruwa da yawa domin gujewa shanyewan ruwa a jiki, wato dahikulashon ana buƙatan mutum ya sha ruwa sosai ko maganin ƙarin ruwa a jiki, na biyu muna da amfani da magungunan kashe kwayoyin cuta. A wasu lokuta likita na iya rubuta kwayoyi kashe kwayar cuta wato anti baiyotik idan cutar tai tsanani, na uku gudun amfani da maganin dakatar da zawo. Ba a so a sha irin waɗɗan nan magunguna ba sai da shawarar likita, na huɗu gudanar da tsafta mutanen hannu da muhalli nada matuƙar mahinmanci wajen rage yaɗuwa kwayoyin cuta. Na biyar akwai duba likita idan alamomin suka tsananta ko kuma aka ga jini a jikin zawo yana da mahinmanci a nima likita nan da nan.

Abinci Wanda Aka Haɗa Shi da Wake da Ayaba da Kuma Fiya na Abokado. Shi dai wannan nau’i na abinci, abinci ne mai gina jiki wanda yake ƙara lafiya tare da ƙara kuzari da kuma ƙara yawan jini a jiki. Domin dukkan sinadaran da aka yi amfani da su aka girka wannan abinci, sinadarai ne masu inganci, waɗanda suka ɗauki nau’o’ikan abinci masu ƙara lafiya, ƙara yawan kuzari da ƙara yawan jini. Duba ga musamman abokado fiya, wanda yake ba wai yana ƙara lafiya da kuzari da ƙara yawan jini kaɗai a jiki ba, har yana sa kyau da fata ta yi sheƙi. Shi dai wannan nau’i na abinci, abinci ne mai lafiya mai gina jiki, wanda ya ɗauki sinadarai masu kyau masu inganci.

Feshin maganin a gona. Wannan mutunne ga shinan a gona sannan gonna ya nada faɗi ya nada girma, acan gaban shi ga ciyawa nan tayi male male a ko inna a gona. Sannan kuma ga dabbobi shanaye farare bila a daɗin suna kiwo a cikin gonna. Shi kuma wannan mutumin yana sanye da takalimi irrin na roba, sannan kuma ya ɗauke da abunda ake cema abun feshi na maganin kwari ko kuma na maganin ciyawa a ciki, ya rike abun feshin Yana feshin magani a cikin gonan shi. Ana iyya feshe gona tas da maganin ciyawa wanda mukafi sani da mai ƙone ciyawa ko kuma a feshe gona tas da maganin kwari domin a kashe kwari da suke cikin gonan wanda zasu iyya samun amfani a ya yinda amfani ta girma. Wannan shine abunda wannan mutumin ya keyi, ya nauyin feshin ne a cikin gona domin ya kashe kwari sannan kuma ya kashe ciyawa. A gefen shi kuma akwai dabbobi da suke kiwo.

Feshin magani. Wannan mutunne a cikin gonna kuma a bisa dukkan alamu fashin maganin yakeyi. Fashen magani Wani abune da akeyi domin a kashe ƙanana ƙanana kwari a cikin gona da zasu iyya ma amfani ɓarna a lokacin da amfani yake tashi. Akan yi feshin magani a gona da take da shuka ko kuma gona da bata da shuka, wato wurin da kafin ai shuka kenan akanyi feshi ama can wurina ajiyan amfani bayan an girbi. A wannan hoton mutunne ke ɗauke da jarkan fashin magani, sannan kuma jarkan ruwan shuɗi ce sannan kuma rigan shima ruwan shuɗi ce. A gaban shi ga shanaye can sunayin kiwo sannan kuma a inda yake feshin kaman ba ciyawa bisa dukkan alamu wannan ba feshin maganin ciyawa bane feshin maganin kwari ne wanda ake sashi kada kwari su samu dami amfanin gona haka akeyi aduk lokacin da za'ayi noma ko kuma a lokacin da za'ai shuka ko kuma a lokacin da amfanin ya taso yake girma. Wannan abune mai matuƙar amfani a harkan noma feshin maganin kwari.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

Na wannan yayi kama da shukan yalo a tsakiyan girman shi idan aka shuka yalo daga farko zai fara tasowane a matsayin jinjirin shuka sanan idan zai taso, zai taso da ganye yan ƙanana a lokacin ya na mutukar buƙatan ruwa saboda haka mai gona dole zai sa mai ido ya kula dashi sosai sannan kuma ya ringa kula da kowani sauyi ko kuma ko wani irin canji da shukan take samu a yanda take girma idan ya girma zai zo lokaci na farko wanda shine zai fitar da fure, inya fida fure sanan kuma ya fitar da ɗa a jikin furen a yanda furen ta ke girma, shi kuma dayan shima yana girma idan dayan ya kai wani girma wani lokaci furen zata far bushewa nan kuma zai cigaba da girma to a inda furen ta faɗi wanan shi muke cewa ma lokaci na biyu kokuma yanayi girma na biyu shine kuma wanda yake cikin wannan hoton a cikin wannan hoton zaku ga babu fure ko daya a jikin shukan sannan kuma shukan an tura ƙwayan ta bar jikin gaye tana da rike a jikin karmami kokuma a jikin ɗan itacen ganyen a wannan, yafi kama da shukan yalo sannan kuma cikin yalon babu komai a jikin shi, babu fure sai karmami wanda yake haɗa yalon da kuma uwar shukan a kasa kuma akwai ganye ganyen kuma kore ne a bisa dukkan alamu gurun nan taki yana sosai a wurin sannan kuma akwai wadataccan ruwa wanda inda akayi shuka wurin yayi so amfani yayi kore haka toh yana rike da ruwa kokuma wurin akwai taki sosai sannan kuma babu ciyawa wacca zata damu shukan kokuma ince mai gonnan yana kula da shukan sosai yanzu wannan ƙwayan yalo dake jikin wannan itacen yalon haka zaiyita girma a hankali a hankali a yanda yake girma zai dinga canja kala daganan ne kuma shi mai gonan zai fahimci cewa wannan amfanin nashi ya kusa riƙa sai yazo ya cire shi a lokacin da yake bukatan shi yalo ne a tsakiyan girman shi tunda yana haɗu da karmami gayen korayene bisa dukan alamu, wurin yana da kyau.

A wannan hoton yana nuna ko yana bayanai da yanda ake ciro amfani da ga gona har akai lokacin da za'a gurza shi ko aniƙa shi daga nan kuma ayi abinci da shi daga lokacin da aka ciro shi, har zuwa lokacin da zai zama abun da za'a iya amfani dashi ko aci farko dai wannan yafi kama da tuwo tuwo abinci ne da aka sani mai mutukar daraja da kuma mai mutukar amfani kuma abincine na al'adu dayawa acikin al'umma kamar daga kan Hausawa, Yarbawa har dama yaren da Inyamurai duk sukan ci tuwo kokuwa sukan yi amfani da irin wannan abincin akan yi wannan abincin da abubuwa kala-kala daga zuwa masara akan iya amfani dashi da dawa akanyi amfani da doya ko wani lokaci ma, har gero dasu aca duk ana amfani da su domin yin wannan abincin yanzu wannan, idan aka ciro masara daga gona, zamuyi amfani da masara idan aka ciro masara daga gona kokuma aka samu alibo daga gona za'a ɗauko shi a niƙa idan aka niƙa za'a bar garin ya bushe idan garin ya bushe dan lokutayen da zaiyi idan aka sa shi a targe bazai fafashe ba sannan kuma za azo a sa tukunya a wanke tukunya a sa ruwa ruwan targe daganan a kunna wuta kunna wuta za'a zo asa wannan garin a cikin ruwa a yayin da ruwan yake tafasa sai 'a zo a fara juya shi ana juya shi sannan kuma ana a inda ake yin wannan masaran zai zama targe targe shine zai zama kamar kunu kenan a cikin ruwa a yanda wuta ke taɓa shi ko wuta ke ci ƙarkashin tukunyar ita kuma targen zai ƙara ƙarfi da kauri sai a dinga ƙara masara a ciki ana tuƙawa a hankali a hankali a hankali a hankali a yanda ake ake ƙara tuƙawa shi abincin kokuma targen zai yi ƙarfi a yanda kuma shi wanda yake tuƙawan zai dinga kula da iya yanda yakeso yayi ƙarfi idan ya kai iya yanda kike so sai yazo sai ya samo leda da ɗan ƙoƙo ko mara yana ɗibowa yana sa shi a wannan ledar idan ya sahi a wannan ledar sai ya ɗaure shi idan ya ɗaure sai ya ajiye a faranti wanda anan wurin a can gefe dai kuma ga na garin masara sannan kuma ga ɗanyen garin can a gefe daga nan kuma ga muciya sannan ana amfani da muciyar ne wurin juya targen har zuwa lokacin da zai yi tauri haka ake yi kuma hakan abin yake

Huɗa ko sharar gona. Huɗa ko sharar gona, wani abu ne da ake yi. Kafin ai shuka kokuma gab da shiga damina. A wasu wurare, suna cemasi noman farko. A wasu wuraren suna cemasi huɗa. A wani guri kuma ana cemasi huɗa. Shine mai gona zai zo gonanshi. Kafin yayi shuka. Yabi kowani gona kowani guri. Jaj yasa fatanya kokuma yasa garma. Ya tara kasa. Wuri zuwa wuri. Sannan yabi yashare gonan. Domin yafara shirye-shiryen shuka. Huɗa yasamo asali ne. Kafin ai shuka. Sannan ana huɗa da garma. Wasu kuma suna yi da hannu, wasu kuma sun yi da shanu. Kai wasuma har mota suke amfani dashi gurin huda. Yana taimakawa domin amfanin abinda zaka shuka. Aware ta daga, Wasu amfani wasu shukoki marasa amfani. Huɗa yana taimakama iri. Domin an tattara mashi ƙasa dakuma taki ajikinshi. Sannan huɗa. Yana ƙo jana ƙaya ma shuka kasa. Wanda jijiyoyi zasubi su kama. A yayinda akai shukan amfani.

Mai sajar da kajan mija wannan mata kajan mija take sajarwa. Kajan mija ja danganʧi jinsin su tumartir, tarugu, albasa, tattasai da sauransu wannan sana`a jana da mutuƙar amɸani saboda kajan ana buƙatar su nee a ɗanjansu ba sai sun bushe ba Ba`a buƙatan su a ciro su daga goona su daɗe to a matsayin kii mai kayan miya ya kamata duk hanyan da zaki bi samo kaya masu kyau da kuma wanda aka ciro a goona yau ya kamata ki bi shi saboda kayan miya yana da matuƙar saurin lalacewa sannan kuma jana da saurin ruɓewa sannan idan ba`a kawo shi inda ja kamata a kai shi ba a lokaʧin da ja kamata ba za`a ji asaran shi a cinikin kayan miya akwai harkan samun ƙaruwa sosai ana samun riiba sakamakon babu garii ko ƙasa ko Jahar da ba`a amfani da kayan miya miya ana iya ɗaukan kayan miya daga nan garin kano har zuwa garin lagas sannan kuma a ɗauko shi daga garin legas a kawo shi garin kawo shi garin kano. kajan mija sana`a cee mai matuƙar amɸani daga jinsin tumatir, tarugu da tattasai da sauransu.

faranti da kuma kaayan marmari na gwanda wannan faranti ne aka zuba mai gwanda a matsayin kayan marmari. gwanda tana ɗaya daga cikin kayan marmari da ake so kuma ake yawan anfani da shi a kowanne sassa na ƙasarnan. Gwanda tana da laushi sannan kuma tana da ‘ya’ya mai yawa. Gwanda tana da zaƙi sosai kuma gwanda tana da matuƙar anfani ga jikin ɗan adam. Gwanda takan fito a gonaki ko a gidaje ko kuma ma a inda aka shukaa su. Sakamakon haka gwanda tana da anfani sosai ta hanyar kasuwanci sha da ci. Mutani, birrai da wasu dabbobi suna shan gwanda sakamakon zaƙin shi da kuma laushin kayan marmari wato gwanda. A wannan tiren akwai gwanda gudaa biyar, sannan kuma akwai ƙananan gwanda da za su kai goma sha biyar ko ma ashirin ko kuma wani abu makamancin haka. Kuma a bisa dukkan alamuu gwanda siyarwa ake yi shi ya sa aka kasa su, don in ka kula an ware manya daban kuma an ware ƙanana daban

ɗauka ko kuma jigilan kaya a gargajiyance kaya a gona ko kuma a kasuwa kar na buƙatar kan ai jigilansu kuma wannan jigilan muna da hanyoyin jigilan kala kala daga zuwa jirgin sama jirgin ƙasa jirgin ruwa kwale kwale babura kekuna kai wan lokaci kuma har da kai da baro ana jigilan kaya to wannan abun da ke cikin hoton nan jigilan ake yi kodai rogo: ko doya ko kuma dankali a cikin abin da muka fi sani a gargajiyance a daidaita sahu ko kuma ince keke “napep” wannan shi ne abin da ake amfani da shi domin jigilan wannan kayan sannan kuma cikin wannan in za`a kula akwai direba sannan kuma ga wani nan a bayan adaidaita sahu ya ɗaura ƙafan shi a kan buhu wannan a bisa alamu ne na cewa a ɗauko shi daga gona ne za`a kai shi kasuwa ko kuma za`a kai shi gida inda za`a adana shi ko kuma za`a ajije shi kafin lokacin buƙatuwan shi yayi wannan shi ne kaɗan daga cikin ko kuma tafiyar da ɗaukar abu a gargajiyance daga gona zuwa gIda ko kuma daga gida zuwa kasuwa

Wannan kalman da aka sa anan gurin ana nufin jinsin duk wani shuka ko kuma duk wani am fani da ake iya samun shi a jikin jijiya jijiya tana da hanyoyi kala-kala ko kuma tana da amfani kala-kala amma kaɗan daga cikin amfanin ta shi ne ka sakad da ƙwaya ƙwaya wani irin ƙwaya ƙwayar rogo ko ƙwayan dankali ƙwayan doya kai wani lokaci ma harda irin su ƙwayan karas duka suna daga cikin ƴaƴan jijiya ko kuma a wanda aka fi sanni da shukan da suke aje abun amfanin a jikin jijiya wannan hoton dake nan gurin dankali ne sannan kuma kusa dashi akwai ganyen dankalin ga kuma wani ganye nan na rai ɗore a jikin gefen dankalin wasu dankalin an yanka su wasu sun ɓalle wasu kuma ga sunan suna nan cikak kuu lafiyansu lau a bisa dukkan alamu cewa gurin ginowa an gino su da hankali da lura dankali abinci ne mafi yawancin mutanen dake arewacin ƙasan nan akan soya shi idan ana so a a matsayin suya kenan sannan kuma a kan dafa shi idan ana so a ci shi a matsayin dafaffe sannan kuma a kan ma niƙa shi a busar dashi ayi gari sai ya zama kaman garin masara ko kuma ya zama kaman garin dankali wasu su kanyi sakwara dashi kai harma ya kan kai ga lokacin da akan ci dankali ɗanye saboda irin wannan dankalin na hausa yanada zaƙi sosai wanda zaka iya amfani dashi ko zaka iya cin shi a ɗanye dankalii yana da jinsi kala-kala sannan kuma yana da ire-ire kala-kala akwai dankalin turawa akwai dankalin hausa akwai gwaza da kwai makani amma dai wannan dankalin ne wanda ke cikin hoton nan na hausa wanda aka fi sanni da farin dankali mai zaƙi ɗan jijiya ne in aka shuka shi akan ko wanne tushiya a gino shi yayin da ya nuna sannan kuma a bi a hankali a cire ganyen a zo a aje shi a gona daga nan sai a wuce dashi kasuwa gurin da ake cinikayyan sa dankali ne wannan kuma ɗan jijiya ne haƙo shi akeyi ko gino shi akeyi idan ya riƙa a gona

Wannan gona ce, kuma a gonan an shuka, shukan ya yi kama da shukan da tayi sati biyu. Shukan wake ne, sannan a waken a waken akwai ɗan tazara tsakanin kowane shuka da kowane shuka. Haka ake yin wake, za a nemi guri a share a yi huɗa, sannan a zo a yi shuka. Wake na da matuƙar amfani acikin jinsin abinci, kuma muna da kusan wake kala biyu ko kala uku, akwai waken suya, akwai jan wake, akwai kuma farin wake. Farin wake wake ne da mafi akasari aka fi dafa shi a ci, amma kuma a wani lokaci akan ma har a kai shi ga an kai shi kamfani an sarrafa shi, an sa shi an gwangwani ana saida shi har a fitar da shi zuwa wani ƙasashe. Wake abinci ne da yake ƙara jini a jiki, sannan kuma abinci ne mai matuƙar daraja saboda darajan shi. Wake baya yin ice yaɗo yake yi in aka shuka shi, sannan kuma ya fitad fitad da ‘ya’ya acikin ƙoƙo ko abin da muka fi sani da kwasan wake. Wake mafi yawanci fari aka fi sani, saboda shi ne wanda aka fi siya aka fi mu’amalanta yau da gobe, amma kuma sauran waken irinsu waken suya akan kai ga har a yi madara da su ko kuma a yi abincin yara da shi. Farin wake shi ne waken da aka fi mu’amala da shi domin a dafa a ci, sannan wani lokaci ana ma yin su giya da shi a inda hakan ta kama. Ana roron wake in aka tashi za a tsince ko za a cire waken daga cikin zangarniyanshi. In ya bushe za a tara shi sannan kuma a zo a buge shi, dukan wake ko a ce sussukar wake haka ake yi domin a raba shi da zangarniyanshi, daga nan kuma sai a je a sa a buhu a ɗinke. Wannan dai gona, gona ce ta wake kuma waken farin wake ne sannan kuma ya kai sati biyu da noma shi.

Wannan kayan marmari ne, kuma kayan marmari ne wanda bai nuna ba, an riƙe shi an ɗaga shi a cikin gona, a gefe ga korayen ganye shima kuma ya yi kore ne tau, absa dukkan alamu wannan ƙwayar kayan marmarin bai nuna ba kuma wannan ba wani abu bane illa agwalima, agwalima wani kayan marmari ne da ya yi suna a kudancin ƙasar nan, ba a cika samun shi a arewacin ƙasarnan ba, ya na da matuƙar tsami idan bai nuna ba, hasalima saboda tsaminshi ne ma ake sa ma shi suna ɗan tsami, agwalima ya na da 'ya'ya guda huɗu in aka yanka shi kowane 'ya'ya su na kallon juna, amma saboda wannan bai nuna ba ɗanye ne fau kaman yanda ake ganin shi a jikin hotonnan, so... ba mu ce zai yi tsa... ba zai yi zaƙi ba, sannan kuma ba zai yi daɗi ba, sakamakon bai nuna ba idan amfani bai nuna ba mafi akasari haka ya ke yi ba zai fito da asalin kalarshi ba, idan kuma ya nuna zai koma yai ja jawur ta haka ake gane ce wa wannan ya nuna wannan kuma bai nuna ba, wannan da yake hannun wannan wanda ya riƙe shi bai nuna ba saboda haka ya ke kore fatau kamar ganyen da ke kusa da shi, sannan kuma wannan babu daman a sha shi ko ai amfani da shi, saboda ba zai bada ɗanɗanon da ake so a ji ba kamar in ya nuna, agwalima ana samun shi a kan bishiya akan bishiyar ma kuma a saman bishiya ya ke kamar yanda su magwaro da su lemu ake samar da su, sannan kuma agwalima in ya nuna ya na da matuƙar zaƙi, ba kamar in bai nuna ba da ya ke da tsami wannan agwalima ne wannan agwalima ne kuma agwalima ne wanda bai nuna ba, shiyasa ya ke kore fau kamar ganyen da ya ke kusa da shi, shima kore ne.

An ɗaura abinci, ana jiran abincin ya nuna domin aci, a cikin wannan hoton muna da abubuwa guda uku zuwa huɗu. Na farko akwai mutum, dan matashi gashi nan, sannan kuma yana tsaye a kusa da tukunyan abinci, da kuma murhu a haɗe da wuta, an ɗora mata tukunya irin tukunya tamu ta da, daga ganin tukunya nan abunci ne a ciki, sannan kuma wannan matashi yana jiran abincin nan ya nuna. Wannan girki ne yanayi irin namu na gargajiya. Duk yadda aka yi, abinci ne wanda aka haɗa shi, aka sa kayan haɗi, sannan aka dora shi akan abin girki na gargajiya wato (murhu)aka kunna wuta, sannan kuma shi wannan matashin ya tsaya kusa da murhun, domin ya iza wutan saboda abincin ya yi saurin nuna. Sakamakon haka tukunyar ta ɗau zafi kuma take tiriri, daga kusa da abincin daga abincin abun da ake iya hangowa ga itace can, sannan kuma kaman shinkafa ce gata nan tana tururi.

Jiran abinci domin ya nuna. A wannan hoton kuma, muna da wurin girki na gargajiya, sannan kuma mace ce ‘yar yarinya tasa baƙaƙen kaya, sannan tana tsaye a kusa da murhu, a cikin murhun akwai murhu biyu, ga wani can me tukunya a saman shi, tukunyar kuma baƙa ce, sannan akwai murfi. Sannan akusa da yarinyar kuma ga wani nan kuma tukunya mai ɗan haske, sannan a buɗe take. Yarinyar tana iza wuta, domin abincin da ake dafawa ya nuna domin aci da wuri. A bayanta kuma akwai roba, wannan roban yana da marfi, sannan kuma yana da kwalliya a jikin shi, a bayanshi kuma ga wani abu nan kaman keji, ita dai ta yiwu roban ruwa ne, a gefen kuma yarinyar, ga itace nan wanda take iza wuta da shi, sannan kuma a can gaban yarinyar ga wata tukunya can a ƙasa. Wannan yarinyar dai girgi take yi, kuma a bisa dukkan alamu tana buƙatar girkin nan ya nuna da wuri, shiyasa ta zauna kusa da girkin take iza wuta, a saboda kada wutan ta mutu, sakamakon haka girkin zai yi saurin nuna, domin aci.

Bar ruwa a cikin lambu, wannan wani lambu ne na zamani da ake yi, da ake kira koran gida.shi wannan lambun ana yin shukan amfanin ne kuma a rena shi kuma a raine shi a cikin lambun, kuma a cikin lambun ana shirya killace wani mai faɗin gaske, sannan a zagaye shi, a buga mai turaka ya zama kaman mariƙi, a ko ina daga cikin wannan turken a buga shi da ko zani, ko kuma asa mai wani dan raga-raga ko kuma asa mai wani abu makamancin roba, wanda zai kasance kaman gida a ciki. Sannan ana buƙatan kula sosai saboda wannan shukan rainonsa ake yi kullum za a je a bashi ruwa, sannan a cire ciyawa, sannan kuma a duba inda shukan ne fito ba a ƙara yin dashai, dashi ko a sa mai taki, wannan shi ne muke ce ma renon shuka, kuma ana yin shi ne sakamakon asa iri, ko kuma a cire iri in ya girma, akai shi can gona domin a shuka shi, wanda idan aka barshi acan gonan aka shuka, ba zai sami kulawa ba, sannan kuma ma ze iya mutuwa. Wannan shi ne abin da wannan matan take yi, ta riƙe buta na ban ruwa, sannan tana ban ruwan shi amfanin.

Macce a gona. A wannan hoton abin da muke gani mace ce a cikin gonar masara, sannan kuma macen tana sanye da farar riga da kuma baƙin zani, akwai kuma ɗaurin kai a tattare da ita tana da ɗankwali, a gaban ta akwai roba, roban da yiwuwar akwai abu a ciki sannan tana tsakiyar gona ne, zubin taki take yi ko kuma ciren ciyawa ta ke yi ko kuma in ce noma take yi. Mata suna da ƙoƙari ƙwarai da gaske, ba ma kamar irin jajirtattun mata wanda suke zuwa gona. Wasu matan ma har sun fi maza ma ƙoƙarin aiki, hasali ma akwai ƙabilun da mata kaɗai ne ma suke zuwa gona a yayin da lokacin damuna ya yi, su kuma mazan an bar su a gida suna zaune. Wannan matan mai farin kaya a cikin gona, a cikin gonan nata tana ganin kaman masara ne a ciki ko kuma in ce shukan masara ne, sannan kuma gonar akwai sarari a ciki sosai masarar ta girma tana dabda yin goyo.

A wannan hoton mace ce takeyin abinci Kuma wannan abincin abune wanda aka samoshi yishi daga rogo. Rogo Wani irri garin rogo akan noma shi idan aka noma shi azo a cire ɓawon shi a nika shi yazama gari sannan abarashi ya bushe ko kuma a dafa shi azo asa abun taɓarya a daka shi sannan kuma azo, sannan kuma a sashi a wuta idan aka sashi a wuta za'a bashi lokaci asa muciya wannan abun dake hannun ta sunan shi muciya ana juya shi har yazo yai danƙo. Azo a ƙara cire shi a ɗauko leda a sashi a cikin ledan ana kukkullewa sannan kuma in an gama a cishi. Wannan abincin za'a iyya cinshi da Miya kala kala daga miyan ganye irrin su alayyahu, miyan ayayo, za'a iyya cinshi da miyan tumatur kai wani lokaci ma har akan cishi da irrin miyan kuka ko miyan yauƙi. Abinci wanda yake da asalin a garin Inyamurai da kuma wani sassan garin hausawa, rogo yana da matuƙar amfani sannan kuma rogo ana noma shi kaman yanda ake noma ko dankali duk 'yan' tushe ne wannan shine abunda ake cema tuwon rogo.

Mace a cikin gona, mata suna da tasiri sosai ta hanyar noma. Wata mace idan gona takan yi aikin da har namijiml ma ba ya iya yin shi. A wannan hoton mace ce ga shi nan ma har da goyo, bayan goyo ta ɗauki roba mai kama da baho a cikin roban akwai dankali a ciki. A bisa dukkan alamu wannna matan daga gona take, sannan kuma ta yo girbin roogo ne za ta tafi da shi gida, ga ta kuma a cikin gona da yaronta ta goya shi. Mata suna da tasiri sosai ga harkar noma, saboda wata takan yi noman ne ga iyalanta wata saboda abinci wasu ma har suna yi domin su sayar su sama kuɗin. Wannan ya samo asali ne tun iyaye da kakanninmu mata suna da matuƙar juriya da kuma jajircewa a gurin noma. Idan ka ɗauki matan Gwarawa da matan iyamurai kai har da wasu jajiirtatttun matan Hausawan sukan yi noma don su sama kuɗi, sannan kuma wani lokaci sukan yi noma domin su tara abinci su kawo gida domin taimakon maigida.

Wannan mace ce kuma wannan daga gani mace ce wanda take yin abinci ko kuma tana ƙoƙarin ta samar da wani abu, sakamakon noma da ta yi kuma take ƙoƙarin samar da wannan abun bayan ta kawo amfanin gida. Tukunya ne a gabanta kuma wannan tukunyar akwai talge sannan kuma talgen an ɗaura shi a kan wita ana ɗebo shi ana saka shi a cikin ganye. Wannan ganye ya yi kama da ganyen ayaba ya yi kama da ganyen kaba kuma in ce ganye kwakwa. Ga shi nan ta ɗebo talge da farin ƙwoƙwo ko farin kwano daga tukunya kuna tana zuba shi a kan wannan ganye idan ta gama za ta naɗe sai ta ajiye kuma da ita akwai kwanduna biyu wanda kwando ɗaya ganye ne a ciki, kwando na biyu kamar babu komai a cikin shi, sai bokatai guda biyu sai ɗan abun mazubi wanda muka fi sani da abu mai rike zafi. Sannan ga kasko a bayanta da itlcce. Wannan mata dai tana girka wani abu ne domin ta tattala shi ko ta adana shi ko ta sayar.

Wanann mece ce kuma wannan macen daga gani girki take yi kuma idan muka lura da abun da yake kewaye da ita na farko akwai hurhun akwai tukunya akan shi, an sa ma tukunyar wuta yana ci sannan akwai yuwuwar akwai ruwa a cikin wannan tukunyan. Tukunya ce mai kama da bangaji, a gefen murhun akwai faranti sannan an ɗaura farantin akan bokati Wannan mara tana zaune ne a kan farar kujera kuma ta rike doya a hannun ta na hangu hannunta na dama yana rike da wuka. Duk yanda aka yi ta gama dafa doya ne sannan kuma tana bare shi, a bisa dukkan alama mu tana bare shi. Wannan doya tana cikin bangaji ne kuma a cikin bangajin akwai jarka da ta ɗaura bangajin a kai. Kujera kuma matana tana bare doyan kamar za ta yi sakwara da shi. Mafi yawanci mata suna amfani da doya wurin yin sakwara wasu kuma suna cinta da mai da yaji, wasu kuma suna cinta da miya, wasu kuma su ci ta haka ɗanye. Wannan shi ne amfanin doya da alumma, sannan kuma wannan matan tana gartsan doya da aka samo daga gona.

Wannan Mace ce a cikin baca, bacan kuma baca ne da aka haɗa da karakai aka rufe shi. A kusa da ita akwai kwano mai kama da bangaji, sannan kuma a hannnunta akwai cokali a gefenta ta ɗaura wannan kayan a kan teburi. A gefen bayanta akwai ɗan tanki ƙarami, sannan kuma ta sa baƙaken kaya da jan wando. Wannan matan tana girka dankali kuma wannan dankalin dankali ne busasshen dankali da ta bare shi ta yanka shi da akan dafa shi sannan kuma aka zo aka soya shi. Ga shi nan an sauke shi daga kan wura sannan kuma an bar shi ya sha iska ta ɗauko cokali da roba. Bisa ga dukkan alamu za ta kasa dankalin ne ko kuwa za ta zuba dankalin nan a cikin wannan robar. Wannan mata ta girka dankali sannan kuma ta soya shi kuma akwai yuwuwar sayarwa za ta ko ajewa za ta yi a ci a gida. Wannan shi ne abun da matar ta yi.

Nan duk rumfa ce, kuma a rumfar an yi ta ne da katako da turke kuma. An bi ansa turke a kowane kwiɓi ko kuma kowane ɓari ko ɓangare na wannan rumfan. Sannan kuma aka buga kwano a saman shi, aka zo aka samu turke aka sa, aka ɗaga rumfar sama saboda a samu sarari a ƙasa. A ƙasan kuma an zo an shirya doya ce kashi-kashi ko kuma mu ce shi shirgi-shirgi. Aƙalla ba a kasara ba ko wace doya anan gurin, kowane kasha anan gurin za a iya samun doya ɗari zuwa ɗari biyu zuwa abun da ya sauƙaƙa. Daga gani nan gurin an kasa shi ne domin a san ko doya nawa ne a kowane kashi, sannan kuma daga nan za a yi shirin a ɗauke shi kai tsaye a kai shi kasuwa. Doya abinci ne mai matuƙar amfani wanda an fi yin shi a tsakiyan ƙasar nan ko kuma a can arewacin ƙasan nan zuwa wani sassa na yammacin ƙasan nan, inda yake ɗauke da su Naija jahar Naija kenan da wasu ɓangare na Nasarawa da kuma jahar Kaduna. Doya abinci ne da ake dafa shi a ci, akan ci da manja, akan yi faten shi, mafi kuma akasari abin da ake yi da doya shi ne sakwara. Doya fara ce kar daga cikinta, sannan kuma akwai guntuwa, akwai gajera, mai yawa. Sannan doya abinci ne da ake gina, ake shukawa kuma yake yin jijiya, a jijiyan a kowane jijiya anan zai sa ƙwayar doyan a can. Daga nan kuma in aka zo girbinta, ginanta ake yi a zaro ta ƙwaya-ƙwaya, sannan a zo a shirya ta kaman yadda aka shirya a nan wurin, daga bisani kuma a ɗauke ta daga nan kai tsaye a kai kasuwa. Anan gurin shiri ne aka yin a doya, ƙarƙashi rumfa ga shi nan kashi-kashi sannan kuma an tattara su a guri ɗaya ana shirin kai wa kasuwa domin a siyar.

Rana ko ruwan sama, ruwan sama dai ɗaya daga cikin yanayi ne ko kuma ɗaya daga cikin lokaci da muke da shi ana kiran ruwan sama ko kuma ana samun ruwan sama a lokacin damuna kuma yana da matuƙar amfani ga abubuwa masu rai kama daga halittu masu motsi zuwa shukoki ko kuma tsirrai. Da ba don ruwan sama ba shuka ba za ta tsira ba kuma wanda kowanne abinci sun dogara ne kai tsaye daga kan shuka. Ruwan sama akan same shi daga kowanne ɓangare na duniya wasu sukan same shi a wata biyu wata uku wasu kuma yakan kainhar ga wata shida ko ta bakwai ya danganta da inda mutane suke. Kuma rana ita ma rana tana da matuƙar amfani a nata fanni. Saboda ko da an yi ruwan sama ana buƙatar rana domin ta zo ta busar da ruwa inda ya jike, sannan kuma tsirrai suna amfani rana domin samar da abincinsu, wanda ba domin rana ba ba za su iya samar da abincinsu ba. Sannnan kuma hasken rana na da matuƙar amfani ga halittu domin yana ƙara musu lafiya da kuma da rana ne ake tashi a je a nema abinci. Wannan shi ne bambancin ruwan sama da rana.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

Nan mutane ne suka taru bayan sun taru akwai ɗaya daga cikinsu da yake rike da abu rike da abun da yake na'urar tafiyar da jirgi maia maɗaukin hoto wanda aka same shi a 'yan shekarun nan kuma yana ɗaya daga cikin ci gaba da aka samu na ɗaukar hoto da duk inda kake so. Wannan jirgin mai saukan angulu ana yin amsani da shi a gurin taro a gonakai ko kuka a gurin kula ko daukar hoton wani mahimminabu da kae yi. Amma a nan ya fi kama da cewa an zo gona da shi ne domin a ɗauki amfanin gona. Kuma shi mai na'urar ya ta da jirgin ya tafi can sama har ya kai ga ba iya ganin shi sosai wannan jirgi ynaa da matuƙar amfani kuuma wannan ci gaba na zamani ya sa aka kawo shi yana amfanna jama'a wajen ɗaukar hotona guraren taro kai har da ma wurin kula da anan gurare. Wanna jirgi mai madaukan hoto yana ta matukar amfani.

dankalin turawa ko dankalin hausa shi ne wannan yanda ake girbin dankali tunda shi dankali abune da ake shuka shi a gona amman kuma idan ya tashi tunda shi ba ‘ya’ya yake yi ya fito da su waje ba yana yin ‘ya’ya ƙwaya-ƙwaya sannan kuma yana barin ‘ya’yan a ƙarƙashin ƙasa shi ne cikin jinsi su akwai su karas doya akwai su makkani da sauran su shi dankalin ana girbin shi ne ta hanyar tuga ko gina ko haƙan kwayan dankalin daga cikin ƙasa sannan kuma akan lura sosai wurin gina ko gurin tugo ko gurin ciro ƙwayoyin dankalin kada a mai illa kada a yanka shi ko kuma kada a ɓata shi ko kuma kada a sara shi sakamakon girbin da akeyi dankali dai abinci ne kuma abinci na mutane shi wanda suke da alaƙa dashi sosai ana iya soya shi ana iya dafa shi ana ma iya cin shi ɗanye bayan an girbe shi abun da za ayi wajen girban dankalin nan shi ne za a fara cire ganyenyakin sannan kuma a gina a ɗinga gino shi a hankali daga tushiyan shi da ya shiga cikin ƙasa daga ƙarshe sai a taddo ƙwayen a cire shi haka ake girbin dankali

Karfashe kifi ne, kuma wannan mutum ne yana zuba ma kifaye abinci kuma wannan kifin duk yadda ake yi ba irin kifin da ake sa shi a keji ba ne kifi ne a kududdufi. Dama ana iya yin shi ko a kududdufi ko ka samu katon abun ruwa ka sa shi a ciki, konkuma kai yi musu gini a ciki. Wannan yana zuba musu abinci ne kuma kifi ne wanda yake cikin kududdufi sannnan kuma ga su nan sun furo kowanne na ƙoƙarin ya samu abinci ya tsinta ya ci. Kima idan kuka kula kuka kula duk sun ma baro ruwa saboda mahimmancin abinci. Kiwon kifi yana da matuƙar amfani kuma yana da sauki musamman ma idan aka ce kana da ruwa a kisa da kai ko ba ka da matsalar ruwa. Kawai za ka sayo kifayenka ne ka zuba su a ciki lokaci zuwa lokaci. Amma irin wannan kiwon kifin yana da hatsari kuma za ka iya asara saka makon idan ruwa ya zo zai iya tafiya da su, idan ba ka kula ba ɓarayi za su iya zuwa su sace shi tunda ba a kulle yake ba kamar a cikin kududdufi yake ko a cikin rami yake. Amma dai mafi a'ala wannan kifaye ne ake ba ma abinci.

Wannan ana girban dankali ne, dankali kuma dankalin Hausa. Dama dankalin hausa shuka shi ake yi ko kuma dashenshi ake yi ba dankalin ake dashe ba ganyensa ake dasawa. Idana aka dasa ganyen dankalin ko wanne gaɓa ko kowani reshe a jikin wannan ganyen dankali zai fitar da jijiya sannan kuma ita jijiyan za ta yi ƙasa ta shiga cikin ƙasa duk inda ta tsaya za ta saka ƙwayar dankali. Kuma shi wannan ƙwayar dankalin shi ne za a zo idan an zo girbi za a gino shi a matsayin dankali. Wannan mutanen guda biyu ne, ɗaya yana sharan gona daya kuma yana girbin dankali. sannan kuma shi wanda yake sharar gonan ga shi can daga gefe shinkuma wannan ya sa jan riga a yanda yake girbin dankalin kuma yana ƙara yin wasu kunyayakin, kuma shi mai maganar ya ce, a wannan kunyan ba wani abu za su yi ba illa za su shuka rogo kenan. Meyasa za su shuka rogo saboda ana bukatar ci gaba da noma a gurin domin me, domin a kawar da yunwa da kuma matsalar abinci da ƙasar take ciki. Dankali abinci ne mai matuƙar amfani shi ma rogon haka yana da matukar amfani a wannan gonar a yanda aka gama cire dankalin za a ga kuma ga yinan yana yin kunya wanda za a sa rogo.

A nan muna da mutane guda uku, guda ɗaya da baƙar riga da jaka da hula da bakin wando. Guda ɗaya da farar riga da hula malfa da bakin wando. Sai ɗayan da riga ruwan shuɗi mai gida gida suna tsaye, guda biyu baƙaken mutane ne sai ɗaya kamar bature ne. Sun zo sun zauna a gona kuma ga ƙara ce ƙaran yayi irin na sharar gona ko kuma sarar itace. Wanna baturen yana faɗa maka ne ko kuma yana kara musu ilimi na gona domin a sama amfni mai yawa kuma yalwatacce. Ilimin noma yana da matuƙar amfani a ƙasashe. Da akwai wani karin magana da aka ce, duk ƙasar da ba za su iya ciyar da kansu da abinci ba, to suna ƙarƙashin mulkin mallaka. Wato ba sun isa ba ko ba za su iya riƙe kansu ba kenan. To wannan bature ga shi a tsaye yana ƙara masu ilimi ne domin mene domin sunkara samu ilimin noma din a sama amfani mainyawa kuma mai albarka. Ilimi na gona yana da matuƙar amfani sosai wanda shi yasa suka tsaya nan suke sauraran shi.

bayan mun girbe dankali na turawa ko na hausa ya zamu yi da shi dole muna buƙatar mu ɗauke wannan dankalin daga gona zuwa ko kasuwa ko kuma ma’adana in da muka fi sani da inda ake aje dankali to ya za ayi a tafiyar da wannan dankalin daga gonan zuwa gurin ajiya a ƙauye mukan yi amfani da amalanke da babur da keke ko kuma da baron na tafiyar ɗaukan dankali daga gona zuwa ma’ajiya a cikin birni kuma muna amfani da ababen hawa irin su mota mai bodi da sauran su domin ɗaukan amfanin gonar nan daga gona wato dankali zuwa kasuwa mafi yawanci tafiya da mota yafi sauri sannan kuma yafi kai dankalin kasuwa cikin aminci hasalima da mota anfi ɗaukar dankali zuwa wani sassan najeriya ko kuma sassan ɓangare na kasa inda jama’a suke amfani da shi to mota yana ɗaya daga cikin mafi amfani domin tafiyar ko kuma tafiyar da dankali daga gona ko daga gurin da aka noma shi da wurin da za a saida shi

masara ya ake ciren masara ya ake girbin masara, masara abinci ne na ‘yan arewacin nijeriya ana yin tuwo da shi ana yin burabusko dashi ana yin dambu dashi kai a wani lokacin ma har kunu ana yi da masara ya ake cire masara, masara yana fitowa ne a matsayin ɗa akan shukan masara yana da itace wanda muka fi sani da suna kara sannan yana fitowa a cikin wani ɗan abu da muke cewa kokon masara ko kwamfan masara in aka tashi za a ɓalle shi daga cikin karan masaran daga nan sai a ɓare abunda muke ce mawa ɓawo ɓawon na masarar daga nan kuma azo a ɓamɓare ƙwayen masara daga cikin totuwar masaran a tattara shi a sa a buhu wannan shine hanya mafi sauƙi da ake ciren masara sannan kuma ake girbin masara daga gona zuwa inda za ayi ajiyar masaran wanda muka fi sani da rumbu kenan ita dai masara ƙwaya ne da kuma ta keyin kara daga kan karan take yin ganye a kan ganyen kuma take fidda ɗan masara da muka fi sani da goyon masara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

Matsalolin dake tattare da shukar dankali ko kuma cire amfanin daga gona kadin a kai kasuwa. Wannan danakli ne aka girba daga gina, bayan an girbe shi suna maganar yana da matsaloli na rana in ya taɓa shi. A wannan dankalin wsu sun yi baƙi sakamakon rana da ya buge su. Dankali yana so da an girbe shi a tafi kasuwa da shi, idan aka bar shi ya ɗan jima ko ya kwana huɗu ko biyu saboda zafin rana idan ya taɓa shi zai lalace ko zai riɓe. Wannan yana ɗaya daga cikin tasgaro ko matsalolin da ake samu a yayin da ake girban dankali kafi a kai kasuwa. Shi ya sa yana da da ƙyau idan za a yi girbin dankali a yi shi da sassafe kafin rana ta ƙwalle ko ta yi zafi. A ce a dauke shi a tafi da shi kasuwa .idan kuma ba haka ba idan aaka girbe shi a nemi inuwa ko karkashin wata bishiya da za a riƙa ajiye da har lokacin da ya kamata a ɗauke shi a akai kasuwa. Wannan yana ɗaya daga cikin matsalar da ke samu na noman dankali da kuma na ɗaukar amfani dag gona zuwa kasuwa.

A nan mutum uku ne kuma abun da suke, abin da suke yi shi ne suna girbin dankalin. Dankali amfani ne da yake dotowa a jijiya. Sannan kuma idan za a girbe shi ana buƙatar a sare gaba ɗaya ganyayyaki domin a samu a tarar da jijiyar shukar, daga nan kuma sai a fara gina jijiyar a hankali a hankali saboda ka da a sa abun da ake guna da shi a sare ƙwayar. Idan aka gano ƙwayar za a ajiye fatanyar sai a sa hannu a zaro ƙwayoyin dankalin sai a ajiye a gefe. Wannan shi ne yadda ake girbin danakali ko kuma a core saman shuka daga nan kuma a sa hannu a fisgo dankalin ko jijiyar dankali har a ciro ta waje. Wannan mutane ukun suna girbin dankali kuma ga shi nan suna yin hanyar ta farko ne suna share saman shi da fatanya, daga nan kuma a sa hannu a rikga ginar dankali ko kwayonin dankali ana ajiyewa a gefe guda haka ake yi girbin dankalin.

Ya ake yi hanyoyin da ake bi na adene ko na aje masara. Masara abinci ne mai matuƙar amfani ga jama’a saboda masara ana yin tuwo dashi ana yin kunu dashi ana yin dambu dashi hasali ma har burabusko ana yi idan aka girbe masara ana tattareshi a ɓare shi daga jikin goyon shi a kuma ɓamɓare shi daga jikin totuwar masarar a barshi ya bushe yanda ba ruwa ko damshi a tattare dashi daga nan ana kuma iya ɗaukan masarar nan a sashi a cikin buhu a kai inda ake adana ko inda ake ajiyar masara wanda a al’adan ce mun san rumbu dashi ake ajiya ko kuma dashi ake adana masara masara yana kamu da ƙwari ko ince ƙwari yana damun masara to akan samu maganin ƙwari ko kuma fiya-fiya a sa a gurin da za a yi ajiyar masarar kafin ayi ajiyar masarar saboda kada ƙwari ya dame shi yazo ya lalata amfanin masara

Shinkafa tana da hanya biyu, ana aikinta. Na farko ana dukan shinkafa a yayinda take danye wannan dukan yana taimakawa ne wurin da uwar shukanta wato shukan shinkafan da an girbeta a gona za a samo ƙaton itace ko kuma ƙaton mazubin ruwa ay ta dukan shukan shinkafan a jikin wannan itacen, yin haka zai sa ita kwayar shinkafan ta rabu da uwar shukan shinkafan wato shi muke cema casan shinkafa ko shukan shinkafan. Sai na biyu ana ƙara yin wannan casan ta hanyar raba ita shinkafan da kwayar, kwayar shinkafan da buntun kwayar shinkafan, abun da za a yi za a zo za a samu shinkafan haka, sai a zo sai a shanya idan ya dan bushe sai a zo ana daka shinkafan kaɗan kaɗan, a wannan dakan dakan da ake yi buntun shinkafan zai rabu da kwayar shinkafan. Saboda da haka in an gama sai a zo cashe a inda ake iska, sai buntun ya fita amatsayin dussan shinkafa, kwayar shinkafa ta tsaya a gefe a matsayin kwayar shinkafa.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

abun feshi na magani idan aka tashi akwai abu kaman jarka wanda ake saka ruwan maganin a ciki za a kwance shi a sa ruwan maganin in na ruwa ne ko kuma in na gari ne sai a ɗebo ruwa makwatancin wanda ake buƙata a zuba a cikin abun feshin, shi kuma mai feshin ya ɗauki abun murfi ya rufe saboda kada a samu abunda mu ke cewa ƙarfin iska na fitar maganin daga bututu ko kuma daga mesar da ake amfani da shi wajen feshin maganin shi mai feshin maganin zai ɗauki abun feshin ya goya a baya ya tafi gona duk inda yake so yayi wannan feshin na wannan maganin kwarin sai ya kalla gurin ya sa hannun shi yana sama da ƙasa da abun feshin yana fito da magani a hankali a hankali wannan shi ne hanya mafi sauƙi da ake bi wajen haɗa abun maganin feshi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

Wannan gurin maman Bose mace mai jajircewa mai kokari kuma wadda take ka`in da na`in a cikin harkan noma idan kana neman tumatir mai kyau sai ka zo ka gurinmaman Bose ka siya, maman Bose ta cira tumatir ɗin ta ne ko kuma tana ma kan girbin tumatir ta hanyoyin girbin ɗin kenan an gama girbewa yanzu ta tattarosu tana sawa a Kwando da farko ta nemo farin leda ta sa a ciki a yanda ake ciro su daga can cikin gona ana zuwa ana tara su a kan leda sannan kuma su ɗauko kwanduna gasu nan ƙanana sa take auna su a cikin Kwando yadda ƙila za a iya ɗauka a tafi kasuwa da shi cikin sauki sannan kuma ba tare da ya lalace ba ko kuma ba tare da ya samu matsala ba, to wannan ita ce maman Bose mai gonan tumatiri, mace ne mai jajircewa da kuma sa jiki a cikin harkan gona ta yi koƙari gaskiya sosai duk ko da kyau tumatir ya zo gurin maman Bose ya sayi tumatir kun gani wannan shi ne hanyoyin da ake cire tumatir, ta cire tumatir daga gona ta zo ta samu wuri ko kula a cikin inuwa sannan ta shimfiɗa leda dan tattara tana tana kwashe tumatirinkafin a zo a siya.

Wannan hanyace da ake koyadda, manoma namu na gida, wato yan gargajiya, hanyar da za sui noma, sannan kuma, su samu iri da ampani masu inganci, daga karshen damuna, maganin kwari ne, gashinan, kuma maganin kwari mafi yawanci ana ampani dashi ne gurin feshi dakuma, gurin kashe ciyawa, feshin zai iya ya danganta daga wani irin feshi ne kake so kayi feshin wake ne feshin tsutsa ne ko feshin ciya wane ko kuma a feshin ampani ne don ina ka raba shi da haki, ko kuma aka raba shi da ciyawa, a ya yinda amfani yake girma, wannan shi ne abinda mutanen nan sukeyi, suna wa yadda, jamaa alumma, suna kuma ilmantar dasu, suna kuma koya musu yanda ake amfani da maganin feshi, sannan kuma da irin maganin da yakamata suyi amfani dashi, a daidai, lokacin da gonan take bukatar feshi ko kuma irin maganin da yakama ta suyi ampani dashi domin koron kwari daga cikin gonarsu ko wani irin kwari ne, suka gani ga irin maganin da zasuyi amfani dashi, domin ganin cewa sun kori wannan kwarin, kuma ancima gaci, na amfani mai am yawa dakuma mai tarin amfani.

a Nanjeriyan mu manoman mu suna so suga ƙarin ƙarin ƙaruwan tsaran mu zan ce basu basu samu su riƙa yin yalo dun wanan yalon nan dan idan ganyen shukan ka yanayin yalo wani lokaci ana samu ne gurin taki yawan sa takin bola yakan sa shuka yayi yalo abun da yasa lokaci yayi takin bature yafi kyau indama shi takin takin gargajiya ɗin takin bolane an fiso asashi a a filin ne kafin ayi noma yakan ɗau shekara uku huɗu ,biyar daina aiki shiyasa alokacin anfi so asa irin takin kashen doki kashin shanu kashin kaji sunfi kyau dole muriƙa samun lokacin muna koya ma dan'uwan mu inda suyi noma as mu'ala idan sunyi noma mu ɗau wani tsari wanda dole za'a rika koya musu suna yin noma suna samun abunda zasu ci dun noman nan shine ya zamo babban abu agarem sanan kuma musan yanda zamu riƙa yi a gonan mu idan noma ya kama mu a najeriya ma noman na najeriya sunna anfani da takin gargajiya saboda shi noma da ko takin gargajiyan da bai kamata ba ana sashi a shuka saboda shuka yana buƙatan taki ne me kyau pure taki ,takin bature indorama fatalaiza gasu nan dai fatalaiza musu kyau amma wasu na anfani da takin bola suna sawa a ƙasa a niman su takin bola takin bola anfi so a sashi da a gona tun kafin ayi noman saboda noman da za'a yi takin bola yakan zauna acikin jikin ƙasa shekara uku, shekara hudu yana aiki amma indai akace za'a za'a sashi a shuka shukan yakanyi ja ya ke ɓata shuka shiyasa ba'a so ana sama ba'aso ana sama shinkafa takin bola ja yakeyi inayin ja sosai kuma wan lokaci shinkafa yana buƙatan ruwa amma idan ruwa yayi yawa ama da ruwan yawa ya kan bukata yana yana um yana shanye shinkafan har saman shinkafan yana kaiwa dan shinkafan ya kwanta yana lalacewa kuma wani lokaci shinkafan anaso ariƙa shukashi agurin da ke da ruwa ne amma kuma ruwan ba'aso ruwan yayi yawa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

Ire-iren iri da suka fi fitowa, ko kuma ake nomawa a inda nake, sun danganci dangin su masara; dangin su dawa; dangin su shinkafaa; dangin su wake; da kuma dangin su gyaɗa. Amma hasali ma, an fi noma dawa, masara da gyaɗa. A ɓangare, ko kuma a inda ni na taso nake zaune. Manoman gurin sun shahara gurin noman masara, domin abinci da kuma domin su siyar su samu kuɗi. Wasu manoman, sukan yi noman barkono, wake, da kuma gyaɗa. Amma mafi akasari wanda suke noman barkono, da gyaɗa, ana yin shi ne saboda a kai kasuwa, a samu kuɗi. Amma babban noman da ake yi, wanda ya fi kowanne yawa, galibi a ɓangarena, shi ne noman masara da noman dawa. Kuma bayan haka, akan ɗan samu wani ɗan wuri, a noma su auduga; su gyaɗa; su barkono, da dai sauransu, domin a siyar, a samu ɗan kuɗi na hasafin yau da gobe.

To, ire-iren noman da aka yi, aka fi yi galibi a ɓangarena shi ne noman gona ɗaya da amfani kala ɗaya a gonar. Mutum zai samu gona ƙatuwa ya shuka masara rankatakaf gonar. Ko kuma wani lokaci yakan yi abun da muke ce ma ‘gicci’. Sai ya shuka masara kunya uku, sai ya shuka gyaɗa kunya biyar, ko kuma ya shuka gyaɗa kunya biyar ya shuka masara kunya uku. Sannan kuma ba a noman rani saboda noman rani, saboda noman rani, yana buƙatar ruwa sosai bayan ruwan damina, kuma mafi yawancin inda ake noman rani za ku ga akwai ruwa, ko ma'adanan ruwa. Irin su tafki-tafki, ko na gwamnati, ko kuma na gari, wanda bayan ruwan sama, masu gona kusa da wurin, suna sa abun ban ruwa su rinƙa ban ruwa, wanda ya bambanta da irin noman da muke yi a wurinmu, sakamakon rashin wurin ajiye ruwa, ko kuma ruwa ba ya zama bayan ruwan damina, sai muka ta'allaƙa ɗari bisa ɗari a kan noman damina, Daga lokacin da ruwa ya zuba, za a je a yi gyaran gona, sannan kuma za a ci gaba da noma har sai lokacin da ruwa ya gama.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

Muna da kiwo Kala biyu wanda mukeyi a ɓangaren mu. Kiwo na farko shine kiwon makiyayi, wanda zai tattara dabbobin gabaki ɗaya ya riƙa bunbulkali, saura ko wata gona domin dabbobin su samu abinci. Ba’a ɗaure su, ba’a basu abinci hassali ma suke ciyar da kansu sakamakon yawo da akeyi dasu daga gona zuwa gona ko kuma daga wani ɓangare zuwa wani ɓangare domin suyi kiwo su kiwaci abunda zasu ci. A ɗayan hannun kuma akwai kiwo da muka fi sani kiwon ɗaure wanda manomi ko mai dabbobin zai ɗaure dabbobin a guri ɗaya komai shi zai kawo masu daga kan abinci, ruwa, magani. Harma da masu wata bauta na kwashe takin da suke fitar wa a ajiye a gefe. Shima wannan kiwon kiwo ne mai kyau sannan kuma ma yanada amfani saboda bayan dabbobin zaka iya samun taki da suke samarwa daga kashin su. Irin wannan kiwon shine kiwo ƙwarara guda biyu da muke amfani dashi a ɓangaren mu.

Ana kiwon alade, a wasu sassan Nijeriya, daga inda ya jiɓanci Kaduna, Jos da wasu sassan Bauchi. Amma mafi yawanci an fi kiwon alade a, saboda dabba ne wanda yake son kulawa sosai sakamakon yanayin jikinshi, ba ya son zafi. Sannan kuma, ba ya son takura. Alade yana da mai a kitse a jikinshi sosai. Saboda haka, yana buƙatan wurin ya kasance yana da ruwa, ko kuma yana da damshi-damshi, wanda zafi na ma alade illa sosai. Amma wani abu na alade shi ne, shi ba ya raina abinci, duk abin da ya samu daga kan ganye, sauran abinci, kai har ma sauran ba, bayan-gida ko ba-hayan mutane da wasu dabbobin, alade ci yake yi a matsayin abinci. To saboda haka, kiwon alade kiwo ne mai sauƙi, a yayin da masu kiwon suke kiwata shi. Mafi yawanci alade, yana buƙatan kulawa, ana mai ɗaki, ko kuma a samu wani guri a killace su, saboda loka daga sun zo san da rana ta fito, suna son su ɓoye in babu ruwa a kusa da su.

Kiwon kifi yana da matuƙar wahala a ɓangarena. Saboda ba mu da ruwa, kuma ba mu da gurin ajiyan ruwa sosai, wato tafkuna. Kiwon kifi za a iya yin shi a ƙaton tafki, inda ake da tafki kenan, ko ake da kududdufi. Kiwon kifi dole sai ka tanadam mishi gurin aje ruwa, ko kuma in ce ka gina wani rami, ko ka nemo wani ƙaton mazubin ruwa, domin ka dinga zuba ruwa a ciki. Sannan kuma, ka dinga zuba kifin naka a ciki. Da cinsu da shansu da kula da lafiyansu, duk ya ta’allaƙa ne a kan mai kiwon. Kai hatta magani da rashin lafiyansu a matsayinka na mai kiwon kifi, dole ka ringa kula da shi. Saboda suna buƙatan kulawa sosai wurin mai kiwonsu. Asali kiwon kifi ana yin shi ne saboda a siyar. Ƙalilan ne suke yin kiwon kifi dan su yi buƙatunsu na ci yau da gobe, amma kiwon kifi galibi, an fi yin shi ne, domin a siyar a sami kuɗi. Kiwon kifi na da matukar wahala, kuma yana buƙatan kulawa sosai.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

Harkar kaji dai muna amfani da magunguna kala-kala, Da kuma harkar kifi da harkar Akuya ko kuma harkar Tumakai, Kamar kaji dai ana lura da inda suke da abincin da suke ci da kuma ruwan sha da suke sha, Ana dunga canza masu ruwa lokaci zuwa lokaci, sannan kuma a wani lokaci akan ɗan sa gishiri a ruwan saboda ya kashe ƙwayoyin cuta, Su ko Kifi tunda a cikin ruwa suke, su ma kawai canza masu ruwa ake lokaci zuwa lokaci, Sannan kuma a ɗan sa ma ruwan magani, Akuya da Tumakai kuwa su wannan da ma yawo suke yi, To akan kula a lura da in sun je me suke ci, Wane irin abinci suke ci? Sannan kuma ana kallon ya yanayin canjin jikinsu yake, Shin suna yawan kwanciya ne ko kuma suna walwala? To daga nan mai kiwo zai gane in ba su da buƙatar wani abu, Wannan shi ne hanya mafi sauƙi da ake lura ko ake ba ma kaji ko Awaki ko Kifi.

Ruwan sama, ko kuma sararin samaniya mai haskee.. Ruwan sama wani abu ne da ake samu duk shekara, na wani adadin lokaci daga wata biyu zuwa wata uku zuwa wata huɗu, ya dangantaa irin yanayi ko kuma a inda jama’a sukee da kumaa yanayin yadda damuwarsu takee kasancewa. Ruwa na da matuƙar amfani saboda da shi ake noma ake kiwo da kumaa shi akee wasu harkokin gidan, har ma yakan kai ga ana sha, ana kiwon kifi sannan kumaa ana noman ranii da shi. Ruwa na da amfanii ga shuka sannan kumaa ruwa na da amfanii ga abeban, abubuwa masu rayuwa, irinsu ɗan-adam, dabbobi da sauransu. Wasu ƙasashen sukan samuu ruwa sau ɗaya ko sau biyu ko makamancin haka da sauransu. Wasu kumaa sukan samuu damuna mai tsawo na ruwan-sama. Sararin samaniya wuri nee mai haske inda zaa ka iya hango abu ko a nesa yakee ko kumaa a kusa yakee. Sararin samaniya wuri nee inda baa komai a ʧikin ʃshi, sannan baa abin da ja tare ma ganinka daga abin da yakee gaba ko yakee baya, wannan shi nee bambanci tsakanin ruwa da kumaa sararin samaniya.

Dukan shinkafa. A wani sigan muna ce mashi casan shinkafa, shinkafa dai abinci ne da ake noma ta da damana koda rani tana ɗaya daga cikin abinci da aka fi son nomawa da damina ko da rani. Saboda me Shinkafa ana shukata ne kuma takan yi wata biyu ko wata uku bayan an cire shinkafa ana zuwa a sama leda mai paɗi a shinfiɗa a ƙasa sannan kuma a zo a yanko shinkafan saboda Shinkafa irin na fitowa ne a kan shinkafan. Bayan an yanko irin bayan an yanko shinkafan daga gona za a zo da da ganyen shinkafan a zo a shinfiɗa su ko a zuba su kan ƙatuwan leda sai mutane su zo su samu madaka ko gora ko itace su su ta dukan wannan shinkafa a yayin da suke dukar shinkafan suna ƙoƙarin rarraba shinkafar ne ƙwayoyin shinkafar daga jikin itacen shinkafa ko kuma daga jikin shukar shinkafan. Daga bisani bayan an yi haka sai a zo a kwace kiraren shinkafar ko itacen shinkafar a ajiye a gefe to hakan zai sa a sama ƙwayar shinkafan a cikin kwankwanta da muka fi sani da zangarniya Sannan kuma da asalin shinkafar da ƙwayoyin shinkafar an raba ta da shuka shinkafar. Kowace shinkafa tana buƙatar a buge ta domin a raba ta da asalin tushiyanta konkuma ina ce ganyen shinkafar. Wannan shi muke ce ma dukan shinkafa a gargajiyance kuma mafi yawanci akan buge ta ne a ka a ƙasa bayan an shinfiɗa mata leda wasu kuma sukan ɗauko kamar ƙaton drum haka sai su ajiye shinkafan a kai sai su ɗauke ta su ta dukkanta a kan shinka akan drum din har ta gama fitar da jikin zangarniyar ta.

Wannan, wannan, ƙira na koƙe da ƙiran zamanii nee, wanda akee kira da jirgi mai linzamii, ko kumaa zaa mu iya cewa makami mai linzamii. Wanda shi wannan makamin bai da matuƙi, ko shi wannan jirgi bai da matuuƙi, hasalii ma matuuƙin shi yana wanii wurii can daga wata uwa duniya, shi kumaa jirgin zaa a iyaa aiken shi zuwa wata uwa duniya baa tare da mutum acikin shi baa. Ilaa iyaaka mai kula da shi ko mai lura da shi ko mai tafijar da jirgin yana wani gefe can daban, kumaa zaa a iya aiken shi tafiya mai nisa. Wannan ana iyaa amfanii da shi wurin leƙen asiri, ko kumaa wurin yaƙii, ko kumaa wurin kulaa da harkar tsaro a inda aka cigaba a ƙasashen duniya. Wannan shi muke kira jirgi mai linzamii. Sannan kuma wannan jirgin mai linzamii ya samo asali nee daga turawa masu jan-kunne, wanda suke amfanii da shi ta hanyar dabarun yaƙii da kumaa sauransu. Wannan shi mukee kiira jirgi mai linzamii.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

Anan gurin ana yin lodi ne, kuma daga gani ana yin lodin dankali ne an wanda aka girbe daga gona. Dankali dai amfani ne da yake da matuƙar amfani sosai acikin jinsin abinci. A wannan akwai buhunhuna gashi nan, a kowane buhu an cika shi fal da dankali ɗanye. A bisa dukkan alamu, wannan dankalin an yo girbin shi ne ko an yo haƙan shi daga gona, sannan kuma an gama loda shi acikin buhu. Dalilin daya sa ake sa mai wannan ganyen a saman buhun shi ne, saboda kada ya bushe, sannan kuma a samu cikakken buhu, sannan kuma a samu damar ɗaure shi da igiya. A gefe akwai mota, wannan motan mota ce da ake mata lodin dankali daga gona zuwa inda za a saida shi, wanda shi ake ce ma kasuwa. Dole, a matsayin manomi da ya noma amfani irin wannan mai yawa yana buƙatan ya ɗauki wannan amfanin daga gona inda zai siyar da wannan amfanin da aka fi sani da kasuwa Wannan abin da wa'innan mutanen suke yi kenan, suna lodin dankali acikin buhu za a kai shi kasuwa domin a siyar. Wannan dankalin, akan yi amfani da shi a matsayin abinci, sannan wasu sukan shanya shi ya bushe a niƙa shi, har ya kai ga ana yin tuwon shi, sakwara ta wani fannin. Ana iya cin shi ɗanye, sannan kuma iya cin shi dafaffe wani sa'ilin ma har soya shi ake yi. A wannan hoton dankali ne ake lodi acikin jan mota, bayan an gama girban shi an sa shi a buhu, sannan kuma za a kai kasuwa inda za a siyar.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

Dashen dankalin ana yin dashen dankali a wannan gurin, sannan kuma mutum ne ga shi nan yana rike da adda ga kuma wani mai riga da kuma dogon wando yana biye da shi. Idan za a yin shukar dankali ko dashen dankali ana ciro ganyen dankali ne daga inda aka shuka shi sai a zo a yi manya manya kunya, sai a cire reshen dankali sai a ɗan yi gina a akan wann kinya sai a sa a ciki a mayar da ƙasa a rufe sai danbai mai ganye ɗaya ko biyu a waje wanda wannan ganyen zai zama yadon wannan dankalin. Duk inda yake wannan ganyen haka jijiyoyin wannan dankalin za su tsiro a karkashin ƙasa haka su ma su riƙa bin kasa. Iya ƙyawun shi iya tafiyar da jijiyar ya yi a ƙasa kuma iya karfi da kumayawan ƙwayar dankalin da wannan shukar za ta ajiye .saboda haka, idan za a shika dankali dashen shi ake ji. A yi dashen jijiya ko a yi dashen reshe dankali a kuma kowanne wuri da ka yi dashen dankalin jiniya za ta fito ta bi daga nan sai a sama ƙwayar dankali.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

A nan gurin guri ne aka gina, ƙaton guri sannan kuma sai aka zo aka buɗe wasu daga ɓangarorin aka sa raga-raga. Wannan a bisa dukkan alamu hanya ce da ake domin a adana amfanin gona. A nan ciki masara ce kuma masaran ta yi ƙyau sosai sai aka shinfiɗa leda a ƙasan gurin da aka gina, sannan da aka shinfiɗa leda sai aka zo kuma aka zuba masara um a ƙasa a cikin gurin. Wancan amfanin yanka guri da aka yi ko bude gurin da aka yi, shine domin rana ta shigo ta taimaka gurin busar da amfani. Sannan kuma masara ce ga ta nan an shinfiɗa ta a barta ta bushe ana ajiyanta kafin lokacin da ta ɗan yi tsada aje a sayar da ita domin a samu riba me yawa. A rashin gurin ajiyan amfani mai ƙyau yana iya kawo tazgaro ko kuma cikas na ajiyar wannan amfani har ya kai ga ƙila amfani ya lalace kafin a kai shi kasuwa. Samun gurin amfani ko gurin ajiyar amfani mai ƙyau yana taimakawa sosai domin ka ajiye amfaninka har zuwa lokacin da kake so kuma kake bukatan amfaninka ka domin kai shi kasuwa don ka sama riba mai yawa.